bonsoir ça va alhamdulilah

waaw jërëjëf Kante waaw su ñuy wax <hesitation> information climatique si <hesitation> post récolte ak si récolte bi cela veut dire que ne mooy xibaar yi nga xamante ne day tukkee si météo jëm si pluviométrie bi muy wàllu taw beeg ak phénomènes yi ko yi muy àndal yëpp <hesitation> ñu koy jagleel ñi nga xamante ne ñoom ñooy producteurs yi muy béykat yi pour <hesitation> dimable leen ndax période bi ñu bëgg récolter ndax période bu baax bi la ndaxte su fekkee dañ war a récolter te taw bi des ñu récolter taw bi ñëwaat su boobaa day andi ay yàqu-yàqu

waaw jërëjëf monsieur Kante

benn bi mooy <noise> avant muy balaa ñuy commencer <hesitation> activités yi nga xamante ne mooy jë jëm si mbay mi et am na information yoo xamante ne da si am solo suñ si tollee suñ jiyee ba pare information bi tamit da koy topp foofu tamit dafay am solo ak période bii ñu toll muy si njeexit bi à la fin foofu tamit day am solo su fekkee ne <hesitation> avant <hesitation> nawet biy waaj a door dafa am loo xamante ne la ñuy wax <hesitation> prévision saisonnière yi muy xayma yi nga xamante ne kuréeli météo yi dañ koy <hesitation> dajaloo saytu ko pour xam nawet bi nu muy tëddee léegi dèjà su béykat bi amee information yi xam ñu ne ko nawet bi kat ren nii lay tëddee nawet bu nar a am ndox la wala ndox mi dina yemambaay wala ndox mi moom day manqué carrément léegi su ko defee moom dina mën a waajal boppam xam ban façon nawet lay war a jànkuwanteel su ko defee si <hesitation> choix bi muy def si jiwam dina ko xam parce que dina su fekkee nawet dañ ne ko nawet bii dina gudd foofu dina am possibilité xam ban façon ji lay war a ji <noise> lay lay war a utiliser pour mu mun ko jëriñ su fekkee dañ ne ko nawet bi tamit day gàtt wala nawet bi dina digg dóomu dina xam yan spéculations la mun a utiliser <noise> pour <hesitation> génn ci beneen bi <hesitation> su su si si même kii bi noonu avant vant vant avant <hesitation> kii bi tamit <hesitation> nawet bi tamit information boobu tam dina dimbale <hesitation> kii bi na dimbale béykat bi si prise de décision mun a xam activités <hesitation> yi muy def mooy installation bi <hesitation> taw bi xam nga nawet day jékki-jékki taw ñu ne nawet commencé na ñu dem ji fekk ne tàmbaleegul na mu war a tàmbalee

lu yàgg ña njëkkoon ji dañ mujj jiwaat léegi nag pour moytu loolu xibaar yooyu ñuy jot avant nawet bi da leen di dimbale ñu mun a ñu mun a ji à temps c' est pas parce que taw na rek danga war a ji mais su su tawee dafa am période boo xamante ne mooy le moment opportun pour nga ji parce que su tawee dafa war a am li ñuy wax répartition et répartition boobu nag moom moo ëpp solo sax si nawet que quantité ndox mi lu muy bëri nga am mille milimètres am nga ab huit cent milimètres bien répartis dans le temps et dans l' espace moom moo ëpp solo tey jii nii nga tey jii comme tey mu jékkee-jekki taw benn taw boo xamante ne cent milimètre la xam nga suuf si tooy xepp ngeen dem ji mu def acalmie ay fukki fan ak yooyu noonu <noise> tay jii nii mu muy teglante ay fan mu mu teglante juróomi fan yoo xamante ne chaque jour quinze <noise> milimètres lay taw sax moom moo moom moo gën foofu la ñuy waxee répartition bi suñ demee tamit ba nga xamante ne jot nañ information yooyu ba xam nawet bi nu muy tëddee ak installation bi kañ la bañ ji dañuy topp tamit processus bi processus bi mooy au jour le jour producteur bi dañ koy topp ak information yi ndax dafa am prévision prévision yoo xamante ne ay mise à jour yu ñuy def à chaque fois muy quotidiennement muy dans la semaine par semaine ou <hesitation> par décate fukki fan yu nekk dina am ay xayma yoo xamante ne nañ ko wax ne leen fukki fan yi nii la taw biy tëddee dina taw tel jour tel jour tel jour loolu dina leen dimbale ñu mun a planifier seen activités yi nga xamante ne moom la ñuy def waaw si si si seen mbéy mi

suñ demee tamit ba si njeexital bi comme iñ toll nii information bi tamit da leen di ñëw wax leen ndax nawet bi jeex na wala jeexul waaw ndax dina tawaat ndax taw yi bu tawee <noise> dina am solo ndax ñu ñu mën a xam ñoom ndax fi mu ne nii kat baax na pour ñu di <hesitation> ñu récolter waaw yooyu <hesitation> loo loolu tamit lu am solo suñ ko <hesitation> résumé noonu daal pour bañ a guddal <breath> si ñett phases yooyu daal la information bi <hesitation> gën a agir si producteurs yi

ak suy jeex waaw ñuy xam <hesitation> jaww gi daal nu muy tëddee ak taw yi nu muy tëddee loolu da leen di dimbale si seen prise :ra de décision yi ñu xam lan ak lan lañ war a def ak ban moment lañ ko war a def jërëjëf

waaw <hesitation> si suba rek <hesitation> jot naa <hesitation> xayma yi ñu def si fukki fan yii ñu jëm muy <hesitation> du dix au vingt fukki fan si weeru octobre jëm <hesitation> ñaar fukki fan si <hesitation> weeru octobre bii ñu nekk ñu ngi xaarandi ay taw taw yi nag démb lañ comencé le onze ba le treize am na benn <hesitation> séquence du onze au treize fukki fan ak benn fukki fan ak ñaar ak fukki fan ak ñett yëpp ñu ngi siy xaar ay taw taw yi nag dina concerner centre bi ak sud bi sud-est sud-ouest ak <hesitation> un peu au sud mais sud bi fii ñu nekk nii nii nii probabilité yi <hesitation> ñoo gën a xaw a néew par rapport ak <hesitation> côté sud-est bi ay Ziguinchor jëm yooyu même tey jii nii nii nii rek mun nañ fa xaarandi ay taw jëm suba si co si zone sud bi taw yi nag mun na laawaale mun na tamit bañ a yegg si waaw mais dina am localité yoo xamante ne <noise> allah kulli aal dinañ taw si kii bi <noise> suén jéggee tamit <hesitation> phase boobu noonu ba le treize suñ demee ba fukki fan ak juróom-ñett foofu tamit ñu ngi fay xaarandi yeneen taw yoo xamante ne côté sud bi rek lay <hesitation> concerner

ay mois de juin et juillet

wala

pourquoi parce que donc

wala labour avec tracteur

mais

ah Gouloumbou ah

donc donc

cata catastrophe au vingt au mons

waaw <hesitation> sur la impact <hesitation> kii bi changement climatique mooy mooy mooy <hesitation> conséquences yi nga xamante ne changement climatique yi da koy <hesitation> andi si mbéy mi léegi dafa am loo xamante ne su amee comme tey jii nii soo amee seetlu di nga gis ne am na coppite si taw yi nu mu doon demee beneen bi nga sentir ne tàngoor bi fi ñu toll nii day gën di tar waaw te tàngoor bi day gën di tar séchersse bi tamit dañ koy nemmeeku muy gën di teew ndax na mu doon tawee taweetu ko cycle bi dafa soppeeku carrément xam nga bu njëkk mois de mai day fekk ñu nekk si hivernage carrément mais léegi dañuy dem ba ay deuxième décate juin ba ba le ba dem ba ay début juillet pour mun a nekk si <hesitation> si si nawet soppeeku yooyu noonu nag am si <hesitation> si jaww gi ak phénomène météo yi nga xamante ne mooy li ñuy wax phénomène extrème mooy <hesitation> yenn façon taw yeeg yenn ngelaw yi muy àndal ak ñoom seen yooyu yëpp nga xamante ne ak géej gi nu muy yéegee ah te géej gi su yéegee rek day <hesitation> wal utali kër yi utali <hesitation> espaces yi léegi nag loolu impact bi muy andi si mbéy bi mooy de plus en plus loolu di yokku surfaces yi nga xamante ne moom la béykat yi doon jëfandikoo ndax am na tey jii parties yu bëri soo fa demee tey jii nii fuñ doon béyee kenn mënatu fa béy ndax géej gi avancé na ba jël ko wala suuf si léegi dafa xorome kenn <hesitation> baaxatu kenn mënatu fa ji muy sali de salinisation des des des terres waaw léegi <hesitation> yooyu noonu yëpp ay impacts la loo xamante ne changement climatique yi da koy def si kii bi te loolu su amee su fekkee ne surfaces yi ñu war a béy wàññeeku na beneen bi yenn variétés yi nga xamante ne dañ leen doon utiliser <noise> tàngoor bi di gën a yokku ak conditions climatiques yi ni muy soppeekoo dina am yoo * yoo xamante ni seen dañuy am problème pour adapter wu si yenn milieux yi su ko defee yooyu tamit day bokk si li nga xamante ne day wàññi <hesitation> rendement bi su ma ko résumé daal dafa am ay mbir yoo xam ne suñ dajee rek aboutissement bi mooy fi muy mujjee mooy li béykat bi doon am dootu ko mun a amati te tant que changement climatique yi ñu ngi ñu ngi continuer <hesitation> géej gi di gën a dugg suuf si di gën a yàqu fa béykat yi doon béyee dootuñ fa mun a béyee ah su ko defee tamit lañ doon am dootuñ ko mun a am te loolu day impacter bu baax a baax si <hesitation> mbéy mi te <hesitation> au delà de mbéy mi te su mbéy mi impacter dañuy impacter ñun c' est parce que forcément dina am insécurité alimentaire waaw parce que nit ñi su fekkee ne lañ doon béy di ko dundee mënatuñ ko béy ah su problème day am waaw moo tax <hesitation> impacts yi bëri nañ mais su ma ko gàttalee rek comme tempa la ñuy

waaw xam nga jamono suy dox nag da nga war a dox ànd ak moom xam nga na mam doon defee am ay pexeem su nawet jotee mu am ay repères ay lu koy wan ne nawet baa ngi egg si nii la ak nee la léegi nag dañ toll jamono joo xamante ne danga am météo ba pare gën a tasaaroo ba pare <hesitation> depuis quelques années <hesitation> ak ndimbalu projet yeeg yooyu noonu ñu nga xamante ne projet yi dañuy nekk si àll bi di jàppale béykat yi jàppale béykat yi pour ñu gën a mun a pour seen mbéy mi gën a baax ñu mën ko gën a jëriñoo léegi yu <hesitation> yu mel noonu <hesitation> moo tax jamono jii ñu nekk nag képp kuy béykat sa xel warula may sax ngay def lu ñuy wax mbéy te doo information yi jugee si météo parce que c' est très important da lay dimbale parce que tatonement baaxul parce que mbéy moo xamante ne yow danga siy dugal xaalis bu bëri yow xamoo kañ lay taw xamoo nawet bi nu muy mel xa xa xamoo fan nga war a kiiyee fan la nawet bi baaxee pour nga ji léegi yow dangay ñëw day taw rek nga dem sa léegi tatonement boobu nag pour éviter la ko béykat bu nekk tey jii nii war na <hesitation> approprier wu information <hesitation> climatique pour mun a dimbale boppam ba pare mun a def benn agriculture boo xamante ne de précision nga xam ne lépp looy def day am foo koy teg ak assurance su ko defee nga mun a li ngay investir nga mun ko sécuriser waaw nga mun ko sécuriser nga xamante ne <breath> du doo ji di jiyaat muy yàqu soo jiyee di nga xam ban période la parce que heure boo koy def rek day fekk am nga information boo xam ne moo lay wan ne si waxtu bii nga ko war a def su ko defee nga mun a yaxanal sa kii te li ngay <hesitation> liggéey tamit nga mun si am njëriñ bi

je me rappelle très bien vers les années quatre vingt quinze le quinze mai

changement climatique

changement clmatique changement climatique at bii sans compter les grippes <noise> grippe aviares wala grippe humaine c' est lié au changement climatique donc changement climatique maintenant

en deux mille seize fin septembre kak

repère

wala

météo météo météo